Ikibuga ciza cane c' umupira w' amaboko kiriko abakinyi ubona yuko bahimbawe cane bambaye amabutura yera, ayirabura, iritukura eka mbere inyuma yaco hari ikindi kibuga c' umupira w' amaguru.